Issi sohuwan dooretidda mitta ayfettinne ataakiltte beetees. Ha mitta ayfettunne ataakilttettu maaddoy aybbe aybbe?

Wolayttan wogaa maayuwa maayidi ka'iidi diya asata.

timirte keetta naati eraa demmiyo sohuwa,

Chiggigniya tokkiya asati beettoosona.

Booraa oyqqida asati beettoosona.

arsseema quma keetta beettees. miyoosay qumaa miyoosay beettees.

wolaitta wogaa sure beettees

Puulaa miishati maaddiyoobi gediya kushiyaa sinttaa binnaanaa loyttanau maaddoosona.

pooqee beettees dereeka beettees

ogiyaa doonan beettidi de'iya keeta

uuttay mittay miizay na'iya bettosona.

naati tamaariyo ogeta bessoosona

Wolaytta wogaa maayuwaa maayara oduwaa aasayaa haasayetus.

ogiya asppalttiyaa daare beettees.

Keetta giddon keetta lo"issiya magarajjay naa"u baggaara kaqqetti uttiis. So giddon magarajjappe simmiyoode sooppaynne uuttiyo wombbaray beettees.

Wolaytta attuma asaynne macca asay maayiyoo wolaytta maayuwaa wogaa. issi bitanee sinttaara wolaytta maayuwaa wogaa maayidi maccaamiyaa giyoo tooraa oyqqidi sinttaara eqqiis. guye baggaara asay wolaytta wogaa bulukkuwaa maayidi eqqidosona.